Wolaytta wogaa maayoy issi lo"iyaa keettan de"es. Ha keettassi kaarara duge bootta xomppe poo"iiddi de"ees. Qassi guyye baggay karetta.

Cora wodallati ushsha keettan uttidi uyiidi de'oosona. Eti uttidi uyiyo ushaykka juusiya geetettes. etappe guye baggaara qassi keettaa bollan godan maata malatiya meran qalamee tiyettiis.

Seera nagissiyagee salo meray de'iyo kootiya maayidi appe dulki ekkiya suuriya gixxidi ba xeessan qassi saqqiyaka danccidi ba kiisiyan kushiya yedidi eqqiis.

Guutta naata asay kattaa mizzanawu issisan shiishshi wotido mal'iya chokkooloote sa'an bayzziyo sohuwan kummi uttis.

zal'e keettan caammaa qucciyo miishay sinttaa xeeliyo hereggay hegaadankka qumaa wottidi miyo sayneenne qassi daro shunkkuruutiya ancciyo miishshati de'oosona.

Katta keettaan cora asati gelidi kattaa miid De'oosona ha asati miide de'iyo qumaykka ashuwa bilamakka oyqqi uttidosona cora qommo ushshaykka de'oosona.

meray adil'e ciishsha mera gidiyoo teeri ka'i buljjujjida muuzzee de'es a miyaani qassi zo sunkuruutoy de'es sintta bagaara qawu'e bambare de'ees.

giyan qumaa bayzziyo sohuwan daro donoti eta unkkoy suuppanne ordde gidiyogeti de"oosona. Ha donotuppe huuphessa baggaara qassi boynaykka de"es.

Wolaytta wogaa maayuwa bullukkuwaa maayyida cora maccasatinne qassi haddiya maayyida attumasati uttidoosona. ha asatupe sintta baggara issoy zo'o koottiyaa maayyidaagee sinttaw simmid xeellide de'ees.

Shaqaxan cora iqati bayzziiddi de'yogeeti de'oosona. Ha iqatuppekka zambbilee, oroottoy, masttaaxabee, jookkeenne qassi kasaliya wottidi eettiyo manddajjay de'ees.

Cora asati issisaa shiiqidi eqqidosona. Ha asatu giddoppe issoy booraa oyqqi uttiis. Issi booray qassi eqqiis. Maatay eti de'yosan aacciiddi de'iyagee de'ees.

Ba huuphiyan zambbaappe meretidda qophiya qophida woddallay bootta shuraabiya maayidi kiissiyan kushiya yeddidi karetta suriya gixidi eqiis. Ha I eqqidosan appe guye baggaara wolqqaama kakkay de'ees.

Gela''o nayiyaa qantta qolliya maayada ba geddiyaa qaxxada uttasu. a uttido sohoy keehippe puulatid uttis. ippe guyye baggara keetta kaara gakkiya bootta magalashshoy de'ees.

Tamaare naati maxaafa keettaa gelidi nabbabiidi de'oosona. ha naatu gidoppe issina maca na'iyao. ha na'iya baagaa dawutaraa dooyada nababayda deawusu.

cora macca asatinne cora attuma asati uttidi banttawu quma buzzo buzzo ekkidi miide doosona. etappe sintta baggra issi bitanee xam''a pyqqidi eqqiis.

Tukke keettan cora asati gelidi tukkiya uyiiddi de"oosona. Ha uyiya asatussi issi yelaga na"iya bootta maayuya maayada ba doonan maskkiya wottada tukkiya tigaydda de"awusu.

Wolaytta woga maayuwaa maydda cora asati ississa shiiqida macca asatinne attuma asati guutta naatikka de'osona ha attuma asati bantta kushiyaan tooraa oyqqidoosona.

biron gakkibeena gakkide de'iyaa diccide de'iyaa gistee de'ees ha gisttiyaappe guyye baggara qassi addussa dozati de'ossona

Biron dicciidi de'iyaa maata meray de'iyo daro uuttati de'oosona. Ha uuttatuppe guye bagaara qassi issi qorqoro keettay beetees.

Wolaytta wogaa maayuwa woykko bullukkuwaa gixxida naa'u asati duriidi de'oosona. haraati qassi yuuyi aadhdhi bantta kushiya baqiidi eta qassi xeeloosona.

aakida demban keehippe puulatidi lo'iy a dozati de'oosona. ha dozatu meraykka maata malatees. etappe guyeerakka qassi keehi diccida dozati de'oososna.

Wolaytta wogaa maayuwa maayyida bitanee ba kushiyaan cenggursa aattiyaga miishshaa oyiqqidi haddirssa kushiya qassi xoqqu oottidi haasayiddi de'ees. Appe guyye baggara cora asati eqqidosona.

cora kaameti issisan shiiqidi eqqidosona. Ha kaametupe guye baggaara qasi maata meray de'iyo daro adussa doozati de'oosona. ha kaametussi meray garssa baggay salo mera gidin bolla baggay bootta.

Wolaytta dichcha amuwa giya xuufe xaafeti uttido wolayttuma qonccissiya misilee de'ees. Ha misiliya gidduwan qassi wolaytta keettay darkkuwan uuttay de'iyoge de'ees.

Ogiya doonan na"ayi uttidi mittaa ayfiya salo merayi de"iyo maykan kunttidi bayzziiddi de"es. Ha mittaa ayfiya sinttaykka mangguwa. Qassi yelaga na"iya hokkada shammanawu xeellawus.

Wodallay ba ayfiyaa manaxiriyaa wottidi, ba kushiyankka saatiya wottidi, karetta suriyaa gixxidi kushe qantta gidiyo bootta shurabiya maayyidi uttiis. appe guyyee baggara daro doozati de'oosona.

Maayo keetta kariyan ashangguluutee salo meray de"iyo eta tiran qassi masqalee de'iyo aato maayuwa maayidi eqqiis.

samppa yeechcha hiixidoogan boyyiyaara badalara de'ees. giddon zo'o bambbarekka de'ees. ha qumay bootta xarapheezzan de'ees.

daro ciishshati jarkkaaniya qanxxi qanxxidi tokidoogee xekkan xekkan beettoosona. ha ciishshatusi meray maata malatees. eti qassi daro puulaa immoosona.

zal'e keettan shanxxa kummida okashee de'ees. harabay qassi issisan shiiqida bootta shanxxan qassi harabaynne de'ees.

aro qommo shuqqoti bantta shanxxara shanxxara uttidoosona. ha shuqqotuppe sintta baggara tukkiya ayfekka de'ees. appe ha baggara zo'o shanxxa bollan maxxine de'ees. ha maxxiniya bollan sinekka uttiis.

wolaytta sodo uniburushiya qonccisya malattay de"eessi ha mallatta giduwani wolaytta woga maayuwa qonccisiya misilekka de"eesi giduwara qassi uutta misilekka de"eessi.

Toho kuwaassiya kaa'iya kaassanchchatti cora yelaga naati denbban shiiqidi citan de'ossona. Ha naati maayido maayoy bootta shurabiyaranne salo meray de'iyo boggiya gixxid de'ossona.

keehippe puulatidi shuchchan kexetida keettay dees. ha keetta meray boottanne karetta meran tiyetti utiis, ha keetta karen qassi bootta kaamee eqqi uttiis.

keetta giddon uncca qanxxiyoo gongge qassi utta essidi haashshiyo ottetay, udullay, udulla-mittayinne qarxxay de'oossona.

Yelagay bulla suriya gixxidi, bootta shuraabiya maayidi, bootta qophiya qophidi, ba kushiyan Toophphiya banddiraa xoqqu ootti oyqqidi eqqiis. Appe sintta baggaara 2u geela'o macca naati de'oosona.

Kushe hiillanchchati urqqaappe munaqqqidi medhdhido bashiya issisan dooridi wottidosona. Naa"u attuma asati qassi ha bashiyappe gidduwan eqqidosona.

dara maccanne attuma luxanchchati luxetta golliyaan uttidi luxiddi de'oosona; ha luxanchchati diyo sohoy adl"e ciishsha mera maayyidoosona.

Woddallay bootta shuraabiyaa maayidi bulla suriyaa gixiddi Toophphiya banddiraa naa''u kushshiyaan xoqqu ootti bessiddi eqqis. Appe siintta baggara naa''u macca naati de'oosona.

Shuchchan keexettida pooqe keettappe sintta baggaara adussa doozay a hayittay suuppa gidiyooge de'ees, ha doozaappe sintta baggaara maata malatiya suuppa mittattun direttida dirssay de'ees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayi uttida cora asati bantta kushiyaan pulaaliya oyqqidi punniiddi eqqidosona, ha asattuppe ushachcha baggaara bootta kaamekka eqqis.

Zokko baggay maata mera gidiyo maxaafaa zokkuwan bollan bicca shurabiya maayidi ba kushiya micci uttida guutta naa'a misile de'ees. Ha maxaafaa huuphessan Toophphiya kartta misile de'ees.

naa"u yelaga macca naati wolaytta wogaa maayuwa appala maayidi bantta huuphiyaankka bootta baawunddiya qaccidi dumma dumma kattaa qomota shaatiyara shaatiyaara xarapheezzan wottidi eqqidoosona.

Wolayttatuwa luxiyo maxaafa koyro kifiliya giyaage bootta woraqata bollan xaafeti uttiis. Ha woraqatan qassi Giigissidaageetu sunttatika de'oososna

Kushe hiillanchchati afalaa daddiyo keettan dadettidi kiyi uttida afalay de'ees. Ha afalaa gidduwaara bootta xomppee poo'iiddi de'ees. Etappe garssa baggaara karetta iqay dees.

Cora woddalla naati ispporttiya woykko bolla ho'ettiya oosuwa oottiiddi de'oosona. Ha naatuppe guyye baggaara A meray maata mala gidiyoo doazzati de'oosona

Wolaytta wogaa maayuwa hadiya tiran marccoy de'iyogaa maayida attuma asatinne sintta baggaara qassi bullukkuwa maayida macca asati uttidosona.

wogga gitta baa ootiisi giyaa yetta yexxiyaa na'ay ba ayfiyani manaxiriya wottidi qassi zo"ana ekkiyaa kootiya maayidi garssarakka bootta shurabiyaa maayidi eqqiisi.

heezzu attuma asati cora miizzaa shiishshidi eqqidi xeelloosona; ha miizatu meray dariyaa baggay bootta; issi miize qassi meray karetta; ha eti de'iyoosappe guyye baggar dirssay de'ees.

Orttodookisse ammanuwa kaaliyaa asati ammano keettan issoy cenggurssa aattiyaaga ba kushiyaan oyqqidi eqqiis; ha eqqidaagappe guyye baggara yuuyi aadhdhidi harati eqqidoosona

Adussa keraara duge simmidi bulqqo haattay woykko iray bukki simmiyo di'uwa malatiya haattay duge simmidi goggiiddi de'ees. Ha goggiya haattaappe sintta baggaara maata malatiya doozay de'ees.

Aaho shooqan goshshan eta meraykka maata malatiyo keehippe puulatti uttida santtati de"oosona. Ha santtatu giddon naa"u aawati eqqidosona. Ha aawati issi mala shuraabiya maayidosona. Suree issuwagee karetta issuwagee maata malates.

Naa''u wodalati issi mala shurabiyaa meraykka bootta gidiyooga maayyidi issi mala suriya gixxidi kushiya kushiyaara oyqqettidi eqqidoosona. issoy ba kushiyan saatiya wottiis.

Bootta shanxxan kummi uttida cora burttukaneti de'oosona; ha burttukanetussi meray maata malatees; ha burttukanetu bollan cachchay cachchay boottay boottay de'ees.

adussa konchchiyaara de"iyaa gaayyee shidhdhaa bollan uttis. Ha gaayyiyasi qasi adussa piiqee de"es. ha piiqee shidhdhaa bollan zenpidi uttis.

Yettanchchiya ba kushshiyan cenggurssaa aattiya miishshaa oyqqada ba xeessan qassi danccada yexxaydda de'awusu, ippe guye baggaara kaarappe biidi sa'aa gakkiya magalashoy de'ees.

Bullachchayiya ba kusbiyan ciishsha oyqqadda bootta maayuwa garssa baggay aakki ekkiyogaa maayada buraabure oyidiyan uttada guyye xeellayidda de'awusu a xeelliyoosan qassi hara daro macca naatti de'osonna.

issi bitanee wolaytta wogaa mayuuwaa maayidi ba siinttan haylandiiyaara haattaa wootidi ba kuushiyaa cuucumiddi uuttiis. ha biitanee uuttido oydee karetta. i ba ayfiyaan manaaxiriyaa woottidi uuttiis.

Kekkati uttida sohuwwan biittaa goyyiyaa makinaay de'ees; ha makinappe guyye baggara maata meray de'iyo daro addussa doozati de'oosona.

issipalte gelido kaame aaho ogiyara zo"o kaame siinuwa giyoge yidi deesi ha ogiyappe issi bagara qassi heezzu assati hemetidi de"oosona.

Tukke keettaa kariyan daro asati uttidi tukkiya uyiiddi de'oosona. Issi na'ay ba miiyyiyan motoriya essi uttiis. Ha keettay keehippe puulatti ittis.

Issi keetta yara gidiyaa aaway aayyiyaanne naati issippe eqqidoosona; aayyiya yiira na'aa tookkaasu; aaway qassi naa"u naatu hashiyaan kushiyaan wottiis.

Keettay zo'o gidiyo aagee qassi tuchchay salo meranne zo'onne bootta gidiyo pepisiya giyo ushshay de'ees. Ha ushshaa misiliyappe garssa baggaara daro xaafettidabatikka de'oosona.

naa"u assati keehippe lo"iyaa maatta meray de"iyoo doozzatu gidoni eqidossona ha assati ha oozzatu gidoppe etta diccenaadani qohiyaa sharaffa qoriidi de"oosona.

Cora macca asatinne attuma asati issi quma keettan yuuyi aadhdhi uttidi kattaa dooddidi miidi de'oosona; eti miyo keettay naa'u masoopiyan wodhi uttis; etappe sinttan hayilandiyara haattaykka de'ees.

heezzu macca assaturra issi seera naagisiyaa bittane uttisi ha bittanekka ba ayfiyani manaxiriya wottisi issi maccara zo"uwa maayassu issina salo mera mayuwaakka maayassu.

tsiyonne giyo quma keetta kariyan oroottuwaara haattay uttiis, appe sintta baggaar oyddiyaara haattay maykkaykka de'ees, qassi ha keetta penggiya daro daro katta qommotu misiliees de'ees.

Cora isilaamaa ammanuwa kaalliya asati gulbbatidi bantta ammanuwani wossiiddi de'oosona. Ha asatu garssan yiira naatikka de'oosona.

geela"o na"iya karetta kootiya mayadda garssara bootta shurabiya maayadda karetta suriya gixxada ba kushiyanni maatta meray de"iyo bandira oyiqada eqqasu iippe guyessara hara corra assatikka doossona.

kushe hiilanchchay woyshshappe pooshshiddi medhdhiyo gila giyooge de'ees; ha gilay oshshaa maaridi meeshshidi tiyidoogan tiyeti uttiis.

Daro attuma asati banttaa meehiya meehiya oyqqidi eqqidoosona; ha miizzatu meraykka karettanne zo'o; ha miizzatu godati dirssara zemppidi eqqidoosona.

Ganggaanuwa giyo doonaara adussay a meray karetta gidiyo kafo qommoy eqqiis. I de'iyo sohuwan adussa diccida maatay de'ees. Ha maataappe ya baggaara dozatikka de'oosona.

keehippe puulati uttida a meray qassi boottaa gidiyo caamay de'ees; ha caama yuushshuwan qassi karettay yuuyyi aadhdhidi de'ees

Naa'u aawatti wolaytta wogga maayuwaa mayiddi bantta hashshiyankka gaabbiya dakkoyi yeggiddi ha wogga maayuwaa malattiyaa qophphiyaakka bantta huphphiyan wottidi eqqidosonna, hageettuppe issoy xeessaa oyqqi uttiis.

Salo malatiya meray tiyeti uttiddo keettaa kariyan qassi qarxxay diretti uttiis. Ha diretti uttida qarxxaappe baasuwa baggaara zammaana toga miishshaay kaamee eqqiis.

Issi cima aaway kushee bulla gidiyo qassi hankko baggay bootta gidiyo kootiya maayidi appe garssaara zo'o shamiziya maayidi eqqiis. Ha bitaniyappe guyye baggaara uuttaay de'ees.

Maayuwaa sikkiyo keettan attuma asaa maayoy bollan kaquwan de'ees. Ha maayuwaa neray buraabure siinenne karetta meray de'iyoogeeti de'oosona. Garssa baggaara qassi daro sikkiyo qunccuuteekka de'ees.

Macca asaa huuphiya puulayiyonne giigissiyo keettaan issi maccaasiya bootta qamisiya maayyada huuphiya baaga duge yedaagada eqqaasu; a maayido maayuwassi giduwan karetta yessay de'ees; a de'iyo keettaan lo'iya ciishay de'ees.

zo'o meran tiyyeti uttida heezzu qorqqoro keettati de'oosona; ha keettappe sintta baggara maaata meray de'iyoo doozay de'ees.

Wolayttatto doonaa luxiyo maxaafaa oyddantta kifiliya giyagee xaafetti uttido salo milatiya meray de'ees. Ha maxaafaassi huuphessa baggay wolaytta wogaa maayuwa malatiya gan tiyetti uttiis.

biron gakkiidi de'iyaa mulcce mitta ayfenne qassi garssaa baggaara teeridinne shoolotiide de'iyaa mitta ayfeti de'oosona. ha mitta sunttaykka pappayiyya getettees.

miishshata bayzziyo sohuwan kushe hiillanchchati baachchan qoxxidi kessiyo daro mashshatinne billamati de'iyaageeta issi maccaariiranne issi attumaagaara eqqidi bayzziidi de'oosona

Wolaytta wogaa maayuwa hadiyaa maayida oyddu attuma asati duriidi de'oosona. Etappe guye baggaara maataa meray de'iyo daro addussa doozati de'oosona.

wolaytta wogaa maayuwaa maayida daro attuma assati maarara issoyisuwara qoomettidi eqidossona ettape sintta bagara daro macca naatikka ziiriyani maatta bollani uttidosona.

Luxetta keettaan Cora macca naatinne attuma naati tamaaridi de"oosona. Ha naati uttiddo keettaayo bolla baggay bootta guyye baggay qassi adil"e ciishshaa mera.

Gastta away zo'o koottiyaa maayidi qooriya gatti ziippidi eqqiis. Appe guye baggaara cora asatikka eqqidosona. Ha asatuppe guye baggaara issi adussa maataa mera gidiya dozaykka eqqiis.

naa"u keetta kareni corra assati banta miiza oyqidi eqidossona ha miizatu gidoppe naa"atu meray karetta ha keetappe guyessara adussa maata mala doozaykka beetessi.

Bitanne bootta koottiya maayid, bulla karabaatta qooriyan qachchidi ba ayfiyaani manaxiriyaa wottidi uttiis, appe guye baggaara maata meraay de'yo daro doozati de'esonna.

Oyddu miizzatti zaddaluwan eqqiddi maattaa moosonn. Issi miizze meray zo'o naa'atti qassi karetta.

cora macca asatinne attuma asati wolaytta woga maayuwa maayyidi eqqidoosonaha eqqida asatu giddon issoy baaga kushiyaa sinttaw ba"idi manaxxiriya ba ayfiyaankka wottid eqqiis.

woddalay wolaytta talbajiniyaa oduwani eqidi haassayidi bettessi aappe ya bagara maatta meray de"iyo dozzati doossona ha getikka keehippe addussa.

Zal"e keettan daro bayzziyoobati de'oosona. Ha bayzziyoobatikka qassi xekkan xekkan haylanddiyaara sintta baggaara sa"an haylanddiyaara haattay de'ees.

cora macca naatinne attuma naati yuuyyi aadhdhidi baggay issoy issuwaara qoomettida yexxide de'oosona; ha asati maayyido maayoy bootta, karetta, salo mera hega maayyidi de'oosona.

daro so miishshata medhdhiyoo keettan xaawullappe meretti giigi uttida sankkay de'ees; ha sankkappe guyye baggara mata meray de'iyoo addussa doozati de'oosona.

Salo mala meraa bollan wolaytta dichcha giyaa xuufe xaafetti uttido misilee de'ees. ha miisliyaw tohossa baggara toho kuwassee de'ees. kuwassiya bollan qassi uutta misilekka eqqi eqqiis,

Cora asati lo''iya keettaa giddon uttidi heezzaanne oyddaa gidi gididi haasayiiddi de'oosona. Eti de'iyo keettan bollan odi bessay de'ees. Ha keettaappe guyye baggaara qassi dozati, maata malatiyaageeti de'oosona.

Yelaga na'iya ba huphiya duge zaara yedada qassi boota maayuwaa maayada qooriyan buraabure yessay de'iyoogaa maayada daro daro masqqaletta qachchada eqqaassu. ippe Guye bagara keehippe lo''iya meran de'iyaa ciishshay de'ees.

oyddu asati komppitere keetta uttidoosona; ha uttidaagetuppe issoy bootta shurabiya maayyid karetta suriyaa gixiis; eqqidaage qassi karetta koottiya maayyid salo malatiyaa suriyaa gixiis.

Addussa keettaa kaaraappe duge yiidi sa'aa gakkiya magallashoy de'ees. ha magalashuwaassi huuphessa bagay bootta. tohossa bagay qassi salo malatees. hagalashoy naa'u bagaara qashetti utiis.

Cora attuma asatinne maccaasati issi saa shiiqidi eqqidosona ha asati eqqido sohuwan maata merai de'iyo kehippe puulaa immiya daro doozati de'oosona

issi bagay wogido paapaye deessi ha paapaye de"iyossani muuzekka deesi hagappe garssara qassi yinjeeloykka deessi.

issi qumaanne tukkiya bayzziya zal'iyaa keettay bantta keetaa pengiyan mastootiya ginaani misiliya kaqqi wotidossona. ha missiliyan qassi tukkiya tigaydda de'iya macaasiya de'awusu.

Issi gastta aaway lo"iyaa koottiyaa mayyidi ha koottiyaappe garssa baggara boota shammisiyaa maayyidi ba kushiyaan biiriyakka oyqqidi xeelide de'ees; ha I uttidio oyde qassi karetta.

Cora attuma asati ississan shiiqidi uttidoosona; ha uttida asatu garssappe naa"atu maayuwaa tiran Wolaytta wogaa meray de'ees; issoy qassi ba kiyyuwan biiriyaara aybbakko xaafees

Paranjjati essido qooqaa giyo biratay gimbbiya bollan eqqiis. Ha qooqaappe garssa baggaara sa'an maatay de'ees.

naa'u geelao macca naati issinna ba huuphiyan karetta qophiya qophin issina bawundiya qachin issinna xeesaa oyqada miicawusu.

Wolayttan wogaa maayuwaa hadiya maayida heezzu attuma asati bantta kushiyan tooraa oiqqidi adaraasiiddi de'oosona. haasatuppe issoy gonddaliyaakka oyqqiis yaatidi gulbbati uttiis.

wodee ehiido zamaana uttiyo isponjjiyaappe oossettida oydee de'ees. ha oydiyasssi meray karettanne adil'e mala. ha oydiyaasi meray iita lo'ees.

Kaamiya ogiyaara kaamee haa simmidi yiiddi de"es. Appe haddirssa baggaara issi yelaga na"iya gede simmada hemettada baydda de"awus. Ha kaamiya miyyiyan adussa doozay eqqis.

Naa"u macca naatinne oyddu attuma naati biittaa aakafafan kaashsh kaashshidi barellan wottidi efoosona ha eti efiyoosappe guyye baggara maata meray de'iyo doozati de'oosona.

Maayo keetan kariyaan ashshanggulutee burabure meray de'iyoo aatti maayyiyo maayuwaranne qassi bootta maayuwaranne hara shurabiyaaranne karettaa suriyaara gixxidi eqqidoosona.

Oyddu ammanuwaa aawati maaraa uttidosona. eti uttido keettan guye baggaara bollan adil"e ciishsha meranne zo'o mera gidiyaa magalashoy kaqetti uttiis.

Issi keettaa asa gidiya airanne naatuura eqqidosona ha eti eqqido sohuwan adil"e ciishsha mera gidiya jarkkee de'ees. etappe guyye baggaara keettaa urqqay beettees.

Karetta meraarane boottaa meraara de'iyaa miiziya hokadda maata maydda de'awus; ha miizzessi xanttaykka loyttidi wonzzi uttiis; Ippe guyye baggara adussa doozati de'oosona.

Cora attuma asati banttaa kushshiyan ordde gattimaa oyqqidi ubbaykka sinttawu sinttawu zemppissidi eqqidosona. Ha asati mayido maayoyi baggay maataa malatiyaagaa baggay zo"uwa hegaanne hegaa malatiyagaa.

heezzu maccaasatinne naa"u attuma asati eqqidosona ha asati de'iyoosan qassi keehippe lo'iya maata meray de'iyo santtati de'oosona. ha aayyiya sintta baggaara de'iyaara bootta maayuwaa maayaa

Wolaytta wogaa maayuwaa maayyida issi wodallay eqqis; ha wodallay ba kushiyaa issuwaa kiissiyaan yedidi issuwaa ba wodiraa oyqqidi eqqiis; assi meray keehippe bootta.

daro aayye dorssatinne biron diccide de'iyaa mara dorssati issisa shiiqi diretti uttidi de'oosona; ha dorssatu meray qassi baggage zo'o baggaage bootta.

Issi wodalla na'ay attuma naatu huuphiya puulayiyonne giigissiyo keettan uttidi pooxaa maayidi ba huuphiya qanxxuwaa xeelliiddi de'ees. Ha keettan appe bolla baggaara keettan kaquwan koppiiyyee de'ees.

cora Orttodokisse ammanuwaa kaaliyaa aawatinne aayyeti naxalaa maayyidi uttidoosona; ha asatuppe guyye baggara kitanchcha misilee de'ees.

Garssa baggay shuchchan keexettida qorqoro keettay des. ha keettaa yuushshoy qorqqoruwaan yuuyi adhdhidi direttiis. ha dirssaappe sintta baggaara qassi maata meray de'iyoo daro doozati de'oosona.

Meray maata mala gidiyo biron woozidi de'iya muuzee de'ees. ha muuzee qassi kunddennaadan tuuqi oottido tuuqeekka de'ees.

Qaala yootiya biitaniyarane hananaba yootiyagara naa'ay bantta kushiyan cenggurssa atiya miishsha oyqqidi eqqidosona. Etape huuphphesa baggara ciishsha gallasaa giya xuufeka de'ees.

Oyddu jarkkanetti qashshettidi de'ossona, eta meraay heezzay adil"e ciishsha mallattes issoy qassi maataa meray de'ees. Appe guyiyaan sa'aan hayllanddekka de'ees.

Maata meray de'iyo daro addussa doozati de'oosona. Ha doozatu hayttaykka qassi keehippe suuppati uttiis. Giddo baggaara biron dicciyaageetikka de'oosona.

Samppa bollan yeechcha wottidoogan duma dumma qommo bambbaretinne ashshoy, unccay, oyttay, budennay de'ees; hage qassi garssa baggara xaawullay de'iyaaga bollan de'ees.

Gela'o na'iya bootta shurabiya maayada a bollan wolaytta wogaa maayuwa hadiyaa yegada kaamiya bollan uttasu. Ippe guuye baggara daro maataa meeray de'iyo dozati deosona..

Keetta karappe duge yiidi duge gakkiya magalashshoy kaqqeti uttiis; ha magalashshuwa bollan adl''e ciishsha meray de'iyo ciishshay de'es; appe xade baggara qassi hara hara puulayiyyobati de'oosona.

heezzu yetanchati issisaa shiiqidi uttidosona. hageetuppe naa'ati macaageeta issoy attumaagaa. macaara issina ba qooriyani masqaliya wotaasu.

Kushe hiilanchchay wogaa maayota daddiyo keettan daddi giigissi wottido Wolaytta woga maayyoy hadee de'ees; ha maayuwappe bolla baggara daro lo''idi worqqa malatiyaabati beettoosona.

Cora attuma asatinne naa"u macca asati eqqidosona sintta baggaara naa"u attuma asati bantta maxaafaa maxaafaa dooyidi issoy issuwaakko sinttaa zaaridi eqqidosona.

Kaamiya ogiyara bootta kaame de'ees. Ha ogiyappe daro maatta meray de'iyo doozzatti de'osonna.

ogiyaa doonan isppaltiyaappe gaxa bagaara maata malatiyaa lo'iya dozati maarara tokettidaageeti de'oosona. ha dozatuppe ya bagaara issi shuchan keexettida keettaa bollan tammanne ichashu quxuree xaafeti utiis.

zal"e keettan simminttoy ba shanxxaara ba shanxxaara dooriyan dooretti uttiis. ha simminttuwaappe bolla baggaara salo merai de'iyo shanxxay xaaxetti uttiis.

Daro macca luxanchchatinne attuma luxanchchati issi keettan gelidi komppiiteriya xeelliiddi de'oosona. Ha keettaa meray salo mala meran tiyettis.

wolaytta wogaa maayuwaa woykko hadiya maayida cora attuma asati eqqidosona etappe guyye baggaara xoqqu giida deriyan qassi meray maata mala gidiyo daro doozati de'oosona

heezzu attuma asati issi maccaara ississan shiiqi uttidi qumaa miide de'oosona, eti miyyo qumaa wottidi miyoo xaraphphezza bollan haylanddiyaara haattaykka uttiis.

keehippe puulattidi lo"iya keettan keettaa kaaraappe duge biidi sa'aa gakkiya heezzu magalashoti de'oosona. ha keettaayyo wuigeekka adil"e ciishsha mera.

Samppaa bollan yeechchaa hiixxidi issi baggaara bilandduwa issi baggaara muchuwa wottidi yuushuwan qassi oyittaaranne unccaara yuushi aattidoogee bootta xarapheeza bollan de'es.

Huuphiya suuppan yuushsha yuushsha aattada dadettida yelaga na'iya hokkada ba huuphiya bessaydda de"awusu. I huuphiyan qassi daro gozddatikka de'oosona.

Orttodoogise ammanuwa kaalliya asati issippe shiiqidi cora maccaasaynne cora attumaasay eqqidosona. Ha asatuppe baggay zanxxilaa oyqqi eqqis baggay coo de'ees.

Issi bitanee goshsha miishshaa sunttaykka zaabbiya oyqqidi bookkiiddi de'es. Ha bitanee kushee karetta gidiyo guyye baggayi qassi salo mera gidiyo kootiya maayi uttis.

wolaytta wogaa maayuwa haddiya maayida cora asaa paraa bollan uttidi woxxiidi de'oosona. ha asata yuushuwan qassi cora asati uttidi xeeliidi de'oosona.

heezzu attuma asati keehippe lo''iya maata meray de'iyo doozzatu mata eqqidi xeelloosona. ha asatuppe issi aaway bootta shurabiay maayyidi naa''u kushoiya ba xeessa oyqqidi eqqiis.

naa''u wolaytta keettati uttay yuushshuwan yuuyyi aadhdhidoogeeti de'oosna. issi keetta penggiyan cora naati eqqidoosna. naa''u keettatuppe guyye baggaara daro doozati de'oosona.

Wolaytta wogaa maayuwaa hadiyaa mayida bitanee ba kushiyaan tooraa oyqqidi sa'an caddi essidi eqqiis. appe guye baggaara cora macca asati de'oosona.

Keehippe puulatti uttida keettan bollan lo"iya ciishshati de"oosona. Ha ciishshatuppe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara keetta kaaraappe yiidi duge sa'aa gakkiya magalashoy de'ees.

Toophiyan de'iya qaale hiwoote ammanuwa kaalliya woosa keettaa malaatay de'es. Ha malaatawu huuphessa baggaara qassi na'ayi de'iyogaassi aawaykka de'es yaagiya tsuufee de'es.

Shuchchan gimbbetti uttida gimbbiya bollan issi wodallay ba gediya issuwa sa"an wottidi baaga kushiyaa naa"aa miccidi uttis. Appe guyye baggaara maata meray de"iyo dozzati de'oosona.

issi baggay maata mera giddiyo issi bagay qassi bootta gidiyo kaamiya bollan issi bitanee karetta suriyaa gixxidi kareta shamissiya maayidi kareta caamaa wottidi xeesaa oyqqidi zemppidi eqqiis.

daro macca asatinne atumma asati issippe shiiqidi eqqidosona.ha asati maaayido maayuwa meray daruwaagee boota. issiniigee adil'e ciishasha mera. issinna qassi ba kushiyan zo'o meray diyo borsaa oyqaasu.

Daro pranjja kuttoti eta meraykka zo"onne boottaa gidiyageeti issippe issisaa shiiqqidi de'oosona. Eta qassi dichchiya yelaga na'ay eta matan uttiis.

Shuchchan keexettida keettaa karen bootta kaamee eqqis. Issi na"iyaa ha kaamiyaakko hemettada baydda de"aws. Ha kaamiyaappe ushshachcha baggaara maata meray de"iyo wogga doozzay de'ees.

maata meray de'iyo daro sharafa maatati de'oososna. Ha maatati de'iyo sohoy karetta, eta hayttay qassi aaho, gididdi qassi qiibaa aduqqi ekkes,

Cora deree shiiqido aaho korssiyan issi maccaara eqqada qaalaa odayidda de"awus.ha korssiyan qassi daro asati maayuwa dumma maayuwa maayidi asaa hagaara biite gi gi ogiya besoosona.

Cora macca asati issisaa shiiqidi banttaagaa banttaagaa buzo oyqqidi kattaa ayfiyaa geeshshiiddinne zazzariiddi A giddoppe qassi shuchchaakka qoriiddi de'oosona.

Lo"iyaa katta keettan woykko tukke keettan oydee heezzaanne oyddaa gidi gididi shiiqi uttis. Ha oydetu giddon qassi xarapheezay de'ees. Ha keettay bolla baggaara poo'ees.

Xaliya bayzziyo keettan dottore bootta maayuwa maayidaage xaliyaa bayzzi simmidi kariniyaa qanxxiiddi de'ees. qassi ekkiya biitaneekka bootta koottiya maayyiis.

Wolaytta dichchaa woykko kawo xoona matta gidiyaa toho kuwaase kaassanchatu yaraappe issoy bootta maayuwaa maayidi ba kushiyaa naa"aa miccidi eqqis.

Issi keetta yara gidiya aawara, aayyeranne na'u guutta naatuura de'oosona. Issi mala maayyuwaa maayyid de'oosona. Na'aara aawara bootta suriyaa gixxidoosona.

cora asati mittappe meretida shanxxa qachchidi medhdhido barelan shuchcha biitta aattide de'oosona. etappe guyye baggaara cima aayyiya baaggan biitta qolidooga gulbbatan kushiyaa wottada xeellawus.

Heezzu attuma asatinne oyddu macca asati issi keettan uttidi haassaydde de'oosona. Ha asatuppe sintta baggaara lo''iyaa ciishshay de'ees. Eti uttido keettan ya baggaara bootta misile de'ees.

Keehippe dicci uttidda maatta giddon issi wodallay adl'ee ciishsha shurabbiya maayiddi karetta suriya gixxiddi eqqiis. A matan qorqqoruwan keexettidda keettay de'ees.

Zo"o meray de'iyo keettaa puulayiyo puuppay orddiyanne suuppan pugeti pugettidi qashettidi bollan kaqetti uttiis, ha puuppay de'iyo sohuwan gidduwan qassi boottaa xarphpheezay dees.

daro wolaytta donoti eta unkkoy zolddonne muume gidiyoogeeti issippe shiiqidi doosona. Etappe guyye baggaara eta hayttay maata mera giddiyo doozay de'ees.

Payyatettaanne bollaa minttettuwa luxiyo maxaafayi ichchashantta kifiliyagee de'es. Ha maxaafaassi zokkoyi zo'o bolla baggaara toophiya banddiraykka de'es.

mitta ayfeti dumma dumma citan shoolotidaagenne qassi biron shoolotibeena maata mera gidiyaa qaw''e cotan citan des, ha afkkaaduwa giddon cora asati eqqidoosona.

Orttodokkisse ammanuwa keettay dumma dumma meran tiyetidi de'ees. A meraykka adil"e ciishshaa mera zo"onne maata malatiya meran tiyeti uttiis, ha keettaa huuphphiyan...

Daro maataa meray de'iyo doozati bantta uttiyo miishshaara miishshaara uttiddossona. Ha doozatu sunttay qassi xiiddaa gettettees eta hayttay keehippe lo'ees.

issi yelagay uuttaa shoddi ehiidi tokkiidi de'ees. Ha yelagaappe guye bagaaara naa"u cimma aayotinne issi aaway de'ees. Ha aaway qassi udulla mitta milattiyaagaa oyqqidi eqqis.

kushee hiilanchchati urqqappe medhdhido bashshiya doori zemppissidi eqqidoosona. ha bashshiyaa shammanaw yiida cora asati eta sinttaarakka eqqidoosona.

issi aayiyaa ba huuphiya hashiyaranne sinta bagaara duge yedaasu. qassi a maayido koote boota bootta kootiyappe garssa bagaara karetta koottiya wotaasu. ba qooriyankka worqaa wotaasu.

Zo"o meran tiyeti uttida daro keettati de'oosona. Ha keettati maaraara gede simmidi eqqidosona eta gidduwan qassi maata meray de'iyo daro puulattidi doozati de'oosona.

Oyiddu asati tukkee keettan uttidi tukkiyaa uyiiddi de'oosona. Ha tukke keettaa kariyan daro asati misilee de'es. Ha misilee kaqetti uttidaagaappe sintta baggaara oyiddu oyideti de'oosona.

Daro maata meray de'iyo addussa dozati issisan de'oosona, ha dozattu 'hayttaykka suuppa. Ha dozatu sunttay qassi giraabilliya geeettees.

Daroppe puulatti uttida sohuwan bootta xoqqaappe biidi duge sa'aa gakkiya magalaahoti de'oosona. Ha magalashotu garssan sa'an qassi lo'iya oyideti de'oosona. Ha oyidetussikka uttiyo sohoy bootta mera.

Aaho dembban cora maccasatinne attumasati doozata tokkide doosona. ha asatuppe guyye baggaara qassi keehippe dicci uttida doozatikka de'oosona.

Aaho dembban dicci uttida aaca maataa giddon heezzu parati de''osona. Ha parati naa''ay issoy issuwaara saxettanawu xeelettoosona. Issoy ya baggi simmidi biiddi des.

Bitanee bullati ekkiya meray de"iyo kootiya maayidi appe garsa baggaara salo malatana ekkiya shamiziya maayidi ba kushiyan biiriya oyiqqidi uttis. Xarapheeza bollan dawutaraaka dooyi wottis.

Wolaytta wogaay maayuwaa hadiyaa maayidaa bitanee ba kushiyan issuwaa xoqqu oottidi eqqiis. Appe guye baggaara de'iyaa keehin zo'o meran tiyetti uttida keettay de'ees.

Naa"u bootta maaytuwa maayi uttida asati de'osoana. Ha asatuppe issoy magaazziya oyqqidi qanxxiddi de'ees. Appe sintta baggaara daro kiranchcheti sa'an de'osona.

ammanuwa aawati issisaa shiiqidi eqqidosona. ha eqqida astu giddon issoy aato maayuwa duge zaari aatti maayidi ba kushiyan guufiya oyiqqidi eqqis. ha bitaniyaappe gyye baggaara hara bitanee qassi yanxilaa oyiqqidi eqqis.

wolaytta wogaa maayuwaa maayidi maccaa na'iyaa ba huuphiyaa dugee zaara yedadda haddirssa kushiya ba haytta oyqqada eqqaasu, ippe guyye baggaara daro puula immiyaa gosetti kaqetti uttidoosona.

Cora gal'id de'iyaanne ooratta keettati qorqqorotti de'ossona ha keettatti de'yoo sohuwaa giduwara shaakkidi biidda ogee de'es. Ha ogiyappe ushshacha bagaranne hadirssa baggara addussa doozatti de'oosona.

Daro ciishshata jarkkaniyaan qanxxi qanxxidi tokkidoogeeri xekkan xekkan de'oosona. Ha ciishshatussi meray qassi maata mera yaatidi eti daro puulaa immoosona.

Beekeere giyo qumaa keettan heezzu attuma asati uttidi haasayiiddi de'oosona. Ha asatu sinttan niikeelee oydiya bollan de'es. Ha asati diyo keettayi keehippe puulatti uttis.

issi aaho keetta heezzu guutta naati uttida odi-bessan tohuwa kuwassiyaa kaa'idi de'iya naatu biiduwa xeellosona. ha naati de'iyo sohoy eti uttidoy oydde xawullappe oosettida zaalangga.

Dumma dumma kattaa qommoti de'oosona. Ha kattatuppekka ha baggaara beettiyagee boyyiya, donuwa shiishshidi zo'o meraaninne maata meran daaxxido barbbaree de'es. Ya baggaara de'iya kaciyappe oosettida mooqee eqqis.

Kattaa ayfiya bayzziyo keettan kattay shanxxaara shanxxaara dooriyan de'ees. Ha dooriyan de'iya kattaappe issi bitanee qassi ekkidi xeelliidfi de'ees. Ha bitanee maayido kooteekka zolo woykko biitta malatees.

Keehippe puulaa immiya kaquwara diya sineti de'oosona. Eta meraykka issi baggaara bootta issi baggaara qassi zo'o. Ha sineti de'iyo sohoy keehippe lo"ees.

huuphessay maaata malattiyo giddoy qassi biccay de'iyo maxaafay de'ees. ha maxaafaa zokkuwan qassi bootta maayuwa maayida bitanee eqqiis. a matan zo'o shanxxaara aybakko uttiis.

Cora asati katta keettan gelidi uttidi miiddi de'oosona. Eti miyo Kattayi qassi gaxaara oyttayi yuuyyi uttidaagee de'es. Qassi ushshaa qommotikka daroti de'oosona.

wolaytaa dichcha woykko kawo xoona matta gidiyaa toho kuwassiya kassanchchati kaa'idi de'oosona. hageetu gidoppe issoy boota maayiis.

Cora attuma asatinne macca asati issi saa shiiqqidi eqqidosona. ha asatu yuushuwan qassi maata merai de'iyo daro adussa doozati yuuyi aattidosona.

Daro cora qeera naati issippe eqqidi duge xeelloosona. Issoyi issuwagaarakka qoometti uttidosona. Eti eqqido bootankka daro maataynne daro mittayi beettes.

Keehippe puulattidi lo"i uttida keetta giddon asati uttidi haasayoosona. Ha asatuppe sintta baggaara issi maata meray de'iyo doozay de'ees. Ha doozaappe sintta baggaara aaca maatay de'ees.

Daro aawatinne aayoti bantta miizza miizzaa oyqidi issi keetta karen eqqidosona, ha bagaara diya naa'u miizatu meray isinigee bootta issinigee karetta.

Yelaga na'iya bootta shurabiya maayada bakushiyaan qassi banddira bootta meray de'iyooga oyqqada aaca maatay de'iyoossan eqqasu. Ippe guyye baggaara hara daro naatikka doosona.

Xeelliyodekka keehippe puulatidda Mitta ayfetti doosonna. Ha mitta ayfettu meray bagay adl'ee ciishsha bagay biron teeriddi de'iyaage qawuqqe.

issi bitanee baagaa kushiya ba buuchchan wottidi qopiidi de'ees, ha i uttidosaappe guye bagaara qassi cora karetta oydeti de'oosona. ha oydetu giddon heezzu asati eqqidosona.

Kaamee kanttidi biiddi yuuyiyo sohuwan wolaytta giya xuufee xaafetti uttiis. Ha xuufiyappe guyye baggaara daro maata meray de'iyo doozzati de'oosona. Banddiraykka de'ees.

Woga maayyuwa maayyi uttida oyddu maccasati yexxidinne duride de'oosona. Etappe guyye baggaara kaarappe biidi sa'aa gakkida magalashshoy de'ees.

Daro biron dicciidinne aysaara kessiidi de'iya baddalati de'osona. Ha baddalatuppe guyye baggaara uuttay de'ees. Uuttaappe guyye baggaara qassi daro doozati de'osona.

Cora yelaga naati bootta maayuwa maayidi keettaa garssan tokondduwa giyo ispporttiyaa woyikko bollaa ho"ettiyo oosuwa oottidi de'oosona.

Ammano keettan daro yettanchchati issippe shiiqidi yexxiyageeti bantta dummatettaa maayuwa aatti maayidi eqqidosona. Ha asatuppe guyye baggaara qassi zo'o meraaranne adill'e ciishsha de'iya magalashoyi de'es.

Orttodokkisse ammanuwa kaaliya asati tubbuwara haattaa ekkidi asa meeccidi de'oosona, ha meecciyagetuppe issoy boottaa maayuwa maayis, ha asati de"oo sohuwan maatta malatiya doozay dees.

Wolaytta wogga maayuwaa maayidda maacasiyaa huuphphiyaankka qassi he meray de'iyo bawunddiyaa qacadda ba kushshiyani badalla oyqqda eqassu, ippe guye baggara daro badalatti de'ossona.

wolaittan erettida daro asatun sabettida yettanchchai gaagga diiddi ba kushiyan cenggurssaa aattiya miishsha oiqqidi ushashsha kushiyaa baagaa xoqqu oottidi yexxiiddi de7ees.

cora macca asatinne attuma asati issisaa shiiqidi eqqidosona ha asatuppe sintta baggaaranne guyye baggaara maata meray de'iyo daro doosati de'oosona issi aaway yanxxila oyqqi uttiis

zalanchchay zal"iyoo sohuwaan daro pitaaliyaara de'iyaa misileettinee qiiba naatu misilee de'ees. ha misiliyaa boollan bitanee caammaa carkkoy eppeena mala wottiis.

attuma naatu huuphiyaa gigissiyo keettan issi wodallay ba qooriyan buraabure pooxaa xaaxidi karetta oydiyan zemppidi uttiis qassi huuphiyaa qanxxiyaageekka buraabure shamisiyaa maayiis

Oyddu asati biron dicciiddi de'iya maata milatiya doozati yafaran yafaran toketti uttidaageetu matan eqqidi xeelloosona. Ha asatuppe issoy ba kushiya xoqqu oottidi aybakko malaatees.

Maxaafa keettan daro luxxxanchchati uttidi nababid de'ososna. Ha luxxanchchati de'iyoosay keehippe lo'ees. Eti de'iyoo keettaa meraykka bootta.

Oduwa aattiyo sohuwan bitane ba kushshiyan cenggurssaa aattiya miishshaa oyqqidi bulatti ekkiya kootiya maayidi haasayiidi de'ees, ha bitaniya meraykka arssa.

aaho demban shuchan keexettida keettati de'oosona . ha keeetati de'iyoosan maatati de'oosona .

Zal'ee keettan daro katta ayfettu qomotti shanxxan uttidosonna. Qassikka hara katta ayfe qomotti de'osonna.

Kushe hiillanchchati urqqaappe medhdhido cora jabanati de'oosona. Ha jabanatu meraykka karetta. Eti uttido sohuwan maata malatiya bonccoy de'es. Ha jabanatuppe guyye baggaara bayizziya mishireessi gedee beettees.

Keehippe puulatti uttida aaho wolayitta keettay de'ees. Ha keettaa yuushoy qanttan qanttan ciiretti uttis. Ha keettaappe huuphessa baggaara guyye baggan qassi maata malatiya doozzay de'ees.

keehippe puulatti uttida sohuwan daro asati eqqidosona. Qassi eti uttido oyddiya meraykka bootta. Etappe guye baggaara daro maata meray de'iyo dozzati de'oososna. Ha dozzatu bolankka bootta xompee kaqetti uttis.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida cora asati issisaa shiiqidi uttidosona. Ha asatu giddon attumaageeti tooraa oyqqidi eqqidosona. Qassi issoy ba huuphiyan wolaytta wogaa maayuwa malatiyagaa huuphiyankka wottiis.

Luxetta keettaan luxxanchchati gelibeenna biron gelanwu de'iyo oydee barkka de'iyagee de'ees, ha luxetta keettaassi qassi naa"u masttooteti de'oosona.

Heezzu wodalla naati bantta kushiyan issoy tooraa issoy mashaa oyqqidi eqqidosona. Etappe ushachcha bagaaranne hadrssa baggaara maata meray de'iyo keehippe puulati uttida dozzati de'oosona.

Oyiddu xekkaara de"iyaa pooqee de"ees. Ha pooqiyaappe sintta bagaara maata meray de"iyoo doozay de"ees. Ha doozaappe sintta baggaara qassi oyuddu attuma asati eqqidosona.

cora macca asatinne attuma asati maaraara naa'u salphe gididi salphetidi eqqidosoan ha asati eqqidosan aaciidi diya maatay de'ees, etappe guye bagaara addussa maata meray diyo dozzay de'ees.

Ha deeshshiya I qooriyaan zo'o meray de'iyo wodoroy yeggeti uttidoora eqqaasu. Ha deehsheto uluwan qassi salo meraraanne qassi maata mala meraara tiyyeti uttiis.

Wodallay wolaytta wogaa maayuwaa hadiyaa maayidi bootta suriyaa gixxidi karetta kootiyaa maayidi eqqiis. appe guye baggaara daro maata meray de'iyoo doozati de'oosona.

Qorqqoruwan yuushoy diretti uttido keettay de'ees. Ha keetta yuushshuwan maata meray de'iyo addussa daro doozati de'oosona. Ha keettay qassi shuchchan keexxetiis.

Gastta bitanee bootta kootiya maayidi bulla suriya gixxidi bootta qophiyakka wottidi de'ees. Ha bitanee de'iyoosan doozzati maata malatiyaageeti de'oosona. Appe guyye baggaara muuzzekka de'ees.

Ammano keettaan daro attuma asati daro dummatettaa maayuwa maayidi eqqidi yexxiidi de'oosona. naa"u attumaageti bantta kushshiyaan cengurssaa aattiyaa mishshaa oyqqidosona.

Biron diccide de'iya doozati eta meraykka maata malatiyoogeeti doosona. Ha doozati sunttay qassi woyshshaa getettes. Ha doozatu giddon mittay haraykka de'ees. Biron diiccide de'iya suuppaykka...

Xoqqanne ziqqa gidi uttida sohuwan daro maata malatiya doozati dicciiddi de'iyageetinne diccidi woggaa gidi uttidaageeti de'oosona. Ha mittatuppe guyye baggaara qassi bollappe duge simmidi goggiya bulqqo haattayi de'es.

Heezzu aayyoti ogiya doonan uttidoosona. Guyye baggaara de'iyaa aaytiya zo'o shanxxa bollan muuziya wottada bayzzaudda de'awus. Ippe sintta baggaara naa"u zambbileti de'oosona. Ha zamnniletu meray issoy zo'o, issoy maata mala.

seeraa naagissiyaagee salo meray de'iyo qophiyaa huuphiyan qophidi biitta malatana ekkiya maayuwaa maayidi uttiis. i qassi xaraphphezza bollan dawutaara doyyidi xaafiyo biiriya kushiyan oyqqidi uttiis.

Issi maccassiya karettaa suriya gixxada karetta kootiya maayada boottaa shuraabiya maayada ba kushshiyan banddira malatiyaba oyqqada miiccayda eqqaasu. Ippe guye baggaara cora asati eqqidosona.

Kushe hiillanchchati urqqaappe medhdhiyo tamaa eettiyo iqay de'ees. Ha iqaa sunttaykka inkkiriitiya geetettees. Ha iqaappe guyye baggaara qassi keettaa pittiyo puxay dees.

Cora wodallati maraqqettidi maayyuwa miraqqaaga maayyidi bantta huuphiyaankka zawudiya wottidi eqqidoosona. Ha asatuppe ha baggaara qassi wolaytta wogaa maayyuwaa maayyida bitanee de'ees.

cora attuma asatinne naa''u maccanaati de'oosona ha asatu giddon qassi naa''u attumaageeti issi mala maayuwaa bootta suriyaanne bootta shuraabiyaa maayidaageeti qoomettidi eqqidosona

wogaa maayuwaa maayida cima bitanee keelaa keeliddi de'ees appe guyye baggaara maata meray de'iyo daro a dussa doozati de'oosona.

Cora attuma asati issisa shiiqida eqqidoosona. Ha asatu giddon qassi seera naagissiyaa asatikka de'oosona. Sintta baggaara ichchashshu attumaageeti toho bollan uttidoosona.

Cora wolaytta donati eta unkkoykka qassi adussanne qantta gidiyageeti issi sohuwan de'oosona. Etappe guye baggaara eta hayttay maata mera gidiyo doozatikka de'oosona.

Ammano keettaa asati daro aakkida dembban kompporosiyaa kessidoogan cora attuma asayinne macca asai shiiqidi uttiis. ha asati hokki uttidosona

salo mera zanzzira sa'an miccidoogan daro mittaa ayfeti deyoosona ha mittaa ayfeta laali bessidi miccidi awaa ho'issiiddi de'oosona

Keehippe lo'iyaanne puulatti uttida wolaytta keettay de'ees. ha keettaappe ushshachcha baggaara meray maata mala gidiyaa adussa dicci uttida doozay des.

Daro macca asatinne atuuma asati shuchchaappe keexetti uttida keettaa kariyan de'oosona. Macca asati puxan sa'aa pittiiddi de'oosona. Attuma asati eqqidosona.

Shuchchan keexettida adussa keettay de'es. Ha keettaappe ereme baggaara keehippe puulatti uttida maata meray de'iyo dozati de'oosona. Qassi keettaa baaso baggaara aaca maatay de'es.

Salo malatiya cora jarkkaanetuura eta tuchchay qassi karetta gidiyo jarkkaanetuura aybakko uttiis. Ha jarkkaaneti de'iyo sohuwan naa"u seeraa naagissiya asati eqqidosona.

Daro attuma asati ississaa shiiqqidi citan uttiddossona. Ha asati uttiddo oydee zo"o qassi daroti boottaa maayuwa maayi uttiddossona.

keehippe puulattidi lo''iya keettai shuchchaappe keexettidaagee de7ees ha keettaa merai adil''e ciishsha meran botaanne karettan tiyettiis sintta baggaara biratan dirattioottiis

Kushe hiillanchchati birataappe baachchan qoxxi kessiyo baacaa giyo biratai de'ees. ha birataassi oiqqiyoosay tuutee za'i za'idi ottiis.

Aaho demmbban cora doozati maata malatiyageeti de'oosona. Ha doozati de'iyo sohoy qassi qommo baggaara derti ekkiya duunetti ekkiya sohoykka de'ees, eti de'iyo dembban sa'ankka maattay aacciidi dees.

Cenggurssaa immiya punniyo miishshati xurumbbaaranne uldduuduwara de'oosona. Ha uldduuduwayyo sintta baggayi lee'e guyye baggayi qassi aaho.

Yelaga maccaasiya zo'o kootiya mayada buraabure aattidi mayiyo mayuwa appe garssaara mayada ba qooriyankka worqqaa wottada ba kushiyan dawutaraa oyiqqada uttaasu.

Zal"iyo keettan xawulla bollan zaytte naa"u haylanddiyaara uttiis. Haylanddiyaa miyyiyan qassi kiloykka de'ees. Appe sintta baggaara qassi oyddekka de'ees

Daro mitta ayfeti teeridaageetinne biron teeranawu shoolottide de'iyaageeti ississa shiiqidi de'oosona. Ha mittaa ayfetu sunttaykka timatimiyaa getettees.

Wolayitta dichchaa woyikko kawo xoona baggatuppe issuwa gidiya toho kuwaassiya kaassanchay eqqis. Ha kaasanchchaappe guyye baggara kuwaassiya bollan uuttay eqqido misile de'oosona.

Cora attuma asati Issoyi issuwara qoomettidi eqqidosona. Ha asatuppe guyye baggaara keehippe lo'iya puulatti uttida maata merayi de'iyo doozati de'oosona. Eti eqqido sohuwankka aaca maatayi de'es.

Birane quma keetta karen daro oyddeti de"oosona. Ha oyddetu meray salo meranne bootta, ha keettaa penggiyaan qassi maata meray de'iyo ciishshati de'oosona.

Kushe hiilanchchay woyshsha giyo mittappe dooqqidi medhdhido keeshshe de'ees. Ha keeshshiya qassi oshshaa maaridi munnaqqidoogan meeshshidi wottidooge de'ees.

Issi maccaasiya ba qooriyan maata malatiya karbbaataa wottada qassi bootta kootiya maayada ba hayttan guduchchaa wottada eqqidaara haasayiiddi de'awus. Ha maccaaseeppe guyye baggaara issi bitanee ba kushiya qumaayyidi eqqis.

Oduwa aattiyosan bitanee ba kushiyan cenggurssa aattiya miishshaa oyqqidi back ayfiyan maxaaxiriya wottidi uttiis. I uttido oydiyaa merayikka karetta. I maayido maayuwaa meray bolla baggay burabure. Garssaara maayido shamizee boottaa.

Cora maccasatinne attumasati issisa shiiqidi bantta kushiyaa baqiide eqqidoosona. Ha asatuppe macca asati hashshiyaan baagan Wolaytta woga maayyuwa pooxa wottidoosona.

Orttodoogise ammanuwa kaalliya cima asati bantta kushiyan masqqaliyaranne guufiyara oyiqqidi uttidosona. Eti bantta huuphiyankka bootta naxalaa xaaxi uttidosona.

Biroon diccidi de'iyaa badallay ha hayttay qassi maatta malattiyo irxxa hayttara de'yaa badalay de'es. Ha badallay qassi yafaran yafaran zeretti uttis, ha baddalappe guye baggara adussa mittay de'es.

Daro wogaacce miishshati kalttay, billamay, maddooshshay, paasee hegaanne hegaa malatiyageeti de'oosona. hageeta bitanee bayziidi dees.

Cora macca asatine attuma asati keehippe dembbati uttida aaho ogiyaara jemerrids de'oosona. Ha asatuppe guyye baggaara daro gal"ida qorqqoroti de'oosona. Ha qorqqorotu miyyiyan qassi doozati de'oosona

Wodalla na'ay boottaa shurabiyaa maayidi uttiis. Appe sintta baggaara maataa Meray de'iyo cora santtatti deosona. Ha santtatti keehippe puulatti uttidosona.

Biron dicciddinne ayssara kessidde de'iya baddalay de'ees. Hagettu matan daro mitatti doddidosonna.

Daroppe yeemottidi asay be"iyoo zarphiyaara naa"u attuma asatinne naa"u macca asati hemettiidi de"oosona. Ha zarphiyappe ushachcha baggaaranne hadirssa baggaara maata meray de"iyo daro doozati de"oosona.

Guutta na'ay maata meraaranne karetta meraara ziriiruwan giigi uttido kushiya gakkiya shuraabiya maayidi adil''e ciishsha meray de'iyo caammaa wottidi karetta suriya gixxidi eqqiis. Appe guyye baggaara zo'o xarapheezzay de'ees.

Issi bitanee afkkatuwa madapan madapan ehiidi tokkidi de'ees. Ha bitaniyaappe sintta baggaara sa'an addussa wodoroy qassi zin"iis. Ha bitanee baaga koottiya kushiyaa xaaxi uttiis.

Zal"e keettan xaawulappe oosetidda mitta bollan garssa baggaara gita haylanddiyaaranne guuttaa haylanddiyaara zaytte de'ees. Bolla baggaara qassi qeero naatu daypere de'ees. Softekka de'ees.

oyddu ammanuwaa aawati cimmati eqqidoosona. hageetuppe issoy ba kushiyan cenggurssa aattiya miishsha doonan heeray adil''e ciishsha mera gidin oyqqidoosa karetta gidiyooga oyqqiis.

Seeraa naagissiyage karetta kootiya mayidi bulla suriya gixxidi ba kushiyan maxxaafaa oyiqqidi issi kushiya xoqqu oottidi eqqis. Appe guyye baggaara naa"ati qassi oyidiyan uttidosona.

Gal'iidi de'iyaa wolaytta keettay de'ees. Ha keettappe guyye baggaara maata meray de'iyo adussa doozati de'osona. Doozatuppe sintta baggaara maataa aacaykka dees.

Woddallay ba kushshiyan addussa gatumaa oyqqidi puuliyaa giyogaa kaa'iidi de'ees. Ha woddallay bulatti ekkiya kootiya maayidi appe garssa baggaara bootta shuraabiya maayiis.

Tukke keettan oydiya shiishshi wottidi gidduwan xarapheezzaa wottidosona. Ha oydetu meraykka qassi salo mera xarapheezzatu merayi Issoyi adill'e ciishsha mera, Issoyi bulla.

Naa"u gastta asati qoomettidi bootta kutaa maayidi qassi gosiyaara naa"u kushshiyaan issippe oyqqidi daaggidi uyiidi de'oosona.

Keehippe puulattidi dicci uttida maataa giddon cora asati eqqidosona. Ha maataappe sintta baggaara keehippe diccida doozati de"oosona.

keehippe lo''iya kaamiya ogiyaara daro kaamettinne gediyaan hemettiyaa asati hemettiidi doosona. ha ogiyappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara maata meray de'iyo daro doozati doosona.

Shuchchan gimbbettidi direttida dirssappe kare baggaara eta meray maata mala gidiyo doozati yuiyyi aadhdhidi de'oosona. Ha doozatu sunttay xiida getettees.

Cora asati yaa'a shiiqidi utti uttidoosona. Sintta baggaara uttida maccasatuppe issina som"uwan worqqa malatiyaaga aybakko qachcha uttaasu, issinna qassi som"uwa karetta pooxan gooza uttaasu.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidda cora asattinne bullukkuwaa maayida cora maca asatti beettosonna.

Daro shukurutuwaa bitanee sa'an shanxxaa hiixxidi miccidi eqqiis. appe sintta baggaara daro macca asatinne attuma asati eqqidi xeellidi de'oosona.

Issi cimaa aaway wolaytta wogaa maayuwa oykko qobbiya wottiddi wolaytta televizhzhinniyan hasaayees. Etta matan qassi uuttay de'ees.

Issi aayo kaaniyaanne naa"u i marati hokkidi miidi de'oosona. ha kanati miiyoo sohuwaan keehippe dicci uttida maataykka de'ees.

Orttoodokise ammanuwaa kaalliyaa asati tuubbuwaara haattaa ekkidi asaa meecciidi de'oosona. ha asati de'iyoo sohuwaan maata malatiyaa doozzati adussa mittati de'oosona.

so miishshata bayzziyo sohuwan dumma dumma miishshati de'oosona. ha miishatikka mastaaxabiya, sayniyaanne qassi tamaa ani wottidi kasaliya eettiyo manddajay de'ees.

issi keettaa asa gidiya aawaara aayeera guutta yiira na'eera heezzay eqqidosona. aayyiya ba huuphiyaa pixada duge zaarada yedda uttaasu etappe guyye baggaara keettan samppay kaqetti uttiis.

Aacciddi de'iya maatta malatti sohuwan shittoy maatta, adl'ee ciishsha, zo'o, karetta buqurara de'ees. Ayyo tuchchayikka de'ees.

Daro qawu"e bambbaretinne biron shoollottiiddi de"iyaa bambbareti de'oosona. Ha bambbaretu siireekka duuxxibeenna. Eti de"iyo sohoy keehippe lo'ees.

Wolayttan erettidda yettanchchay eqqiis.ha hettanchchappe ushsha bagan naa'u asaayatti eqqidosonna.

daro yelaga naati uttidi puutiya tokkiiddi de'oosona. ha eti uttidi tokkiiddi de'iyosaappe diccidi gakkida daro maata meray de'iyo dozzati de'oosona.

Coraa maca asatinne atuma asatti wolaytta wogaa maayuwanne bootta maayuwa maayiddi eqqidosonna.

Maayuwaa bayzziyo keettaa kariyan daro ashangguluuteti dumma dumma meray d'iyo suriyaa gixxidi eqqidosona. ha suriyaa meraykka karetta bullanne salo mera gidiyaageeti doosona.

upuupaappe bolaara xuufee de'iyo buttulay beetees. i uttido xarapheezzaa meraykka qassi zo'o.

keehiippe puulatti uttida sohuwan cora asati eqqidosona ha asati eqqido sohuwan aaca maatay dicciidi deyaagee de'ees qassi bollan kaquwan maaraara oishshaappe merettida kambbaaloy de'ees

Cora orttoodokisse amannuwa kaaliya asatti bantta pooxxa gulottiddi qaala siyiddi de'osonna.

naa''u attuma asatuuranne issi maccaarira uttidoosona. ha maccaara ba ayfiyaan manaxxiriya wotada uttaasu, a wottido oyddiya meraykka zo''o.

Wolaytta dichcha toho kuwassaiy kaassanchchay issoy ba xeessa dancciddi eqqiis. Appe guye bagan cora maca asatti de'osonna.

Aayyiya issi yiira na'aa lanqqekkada gitatiya nayyo qassi qoommada issi mala maayuwaa maayidi eqqidosona etappe guyye baggaara maata mirae de'iyo daro doozadi de'oosona.

Giyan zal"iyoo sohuwan cora qommo shuquwaa qommoti de'oosona. Ha shuqotuppe sintta baggaara tukkiyaa ayfeekka de'ees. Maxineekka de'ees. Maxiniya bollan sineekka de'ees. Hegaappe guyye baggaara jabanaykka de'ees.

cora attuma asati maarara salppettidi eqqidoosna. eta garssan qassi naa''u seera naagissiya asatikka de'oosoan. ha asati salo meray de'iyo qophiya qophphidoosona.

Yelaga na"iyaa zo"o shanxxaa hiixxada A bollan mittaa ayfiyaa miccada bayzzaydda de"awus. Cima aawa I sinttan uttidi xeellees.

wodallay garssa baggaara salo mera gidiya shuraabiyaa maayidi a bolla kushee qantta gidiyo bulla kootiya maayidi eqqiis appe guyye baggaara qassi hara cora asatikka de'oosona

issi keettaa yara gidiya cora asati issi mala maayuwaa maayidi guutta naatinne aayyiya aaway eqqidosona aaway qassi etaagaappe dumma maayuwaa maayiis

Keehippe lo"iya puulatti uttida quma keettaa karen issi maccaariiranne attumaa baara uttidi qumaa miitinne yuusiyaa uyiiddi de'oosona. maccaara salo meraa gidiya maayuwaa maayaasu.

daro attuma asatinne macca asati de'oosona ha asatuppe guyye baggaara shanxxaappe sikettida biraashee de'ees sa'ay eti de'iyoosay shuchchay geli uttiyoosa

heezzu kaameti maaraara eqqidosona. ha kaametuppe issuwaa huuphiyan issi yelagay aybakko wottiidti de'ees qassi garssa baggaara issoykka a bollan zemppiidi eqqiis.

So miishshata bayizziyo keettan daro puxati kaquwan de'oosona. ettappe garssa baggaara sa'aan qassi keettaa qucciyo curqqati bootta meraninne karetta meran de'oosona.

Kaamiyaa ogiyaara hare gaareti hemeettiidi de'oosona. ogiyaappe gaxaara cora asati bantta gediyaan hemettiidi de'iyaageti de'oosona. etappe guye baggaara doozzaykka dees.

Wolaytta keettaa karen heezzu asati de'oosona. ha asatuppe ushshachcha baggaranne hadirssa baggaara maata malatiyaa adussa doozay de'ees eta kareekka wolaytta wogaa maayuwaa meran qalamiyaan tiyetti uttiis.

Bootta miishsha bollan worqqa mala meray de'iyoo masqalee kaqetti uttiis. appe hadirssa baggaara naa"u saatetti ha'ikka worqqa meray de'iyoogeti de'oosona.

Seera naagissiyaage bulla maayuwa maayiddi ba huuphiyan salo meray de'iyo qobbiya wottiddi eqqiis.

BItane bulla kootiya maayiddi xaafiyo biiriya oyqqiddi eqqiis. Appe guye bagan cora asay eqqiis.

Cora ortodookise ammanuwa kaalliya asati bantta ammano keettaa karen eqqidosona. Ha eqqida asatu giddoppe issoy maata merayinne adil'e ciishsha meraynne zo'o meray de'iyo toophphiya bandiraa ba hashiyan yeggis.

Wolaytta wogaa maayuwa maayadda ba huuphiyan karetta qobbiya wottadda issi geela'iya eqqassu.

Luxettaa golliyan ingilzzatto doonaa luxissiyaara luxanchchata utissada luxissaydda de"awus. Ha luxanchchati qassi salo mera maayuwa maayidi uttidosona.

Giyan bayzziyo sohuwan issi bitane ba sinttan kaarottiya, qayssiriyanne santta shanxxan micciddi bayzzees.

A meray maata mala gidiyoo mittaa ayfee hagan coray de'ees. hagaa mittaa ayfiyaa sunttaykka paappaaya geetettees. appe guye baggaara hara hara biron ayfiiddi de'iyagetikka de'oosona.

Orttodokkissiya amannuwa kaaliya cora asatto bootta maayuwa maayiddi coratti uttidosonna. Ha etti uttiddo sohuwan mittay de'ees.

Cora macca asatinne attum asati issisaa shiiqidi tooraa oyqqidi wogaa maayuwaa maayidi duriidinne yexxiidi de'oosona. ha baggara issi yelaga na'iyaa qooriyankka xaaxada som"uwaankka boottabaa qachcha uttaasu.

Wodallay adl'ee ciishsha shurabbiya maayiddi koottiya dancciddi banddira oyqqiddi eqqiis.

Gaagga diidda giyoo wolayttatto yettanchchay ba huuphphiyaa quxuxuriyaan dooqettidi duge yeddidi bootta maayuwaa aatti maayidi a bollan zo'obaakka yeggidi ba ushshachcha kushiyaa xoqqu oottidi eqqiis.

Ammano keettan cora asati uttidi xoossaa qaalaa siyyiidi de'oosona. ha asati uttido keettay keehippe puulatti uttiis. bolla baggaara qassi eti uttido keettan poo'oy de'ees.

Tolettidda uttidda dunkkanniya giddon maca asattinne atumma duriddinne kaa'iddi de'osonna. Ha asattuppe bagatti mentta qaccee malatiyaaga oyqqidosonna.

Heezzu attuma asati uttidi puutiyaa tokkiiddi de'oosona. Etappe guyye baggaara dicciiddi de"iyaa maata meray de"iyo daro dozzatikka de'oosona.

Naa"u kaameti kaamiyaa ogiyaara issoy sinttaw issoy guyye biiddi de'oosona. Ha naa"u ogiyaappe gidduwan qassi maata meray de"iyo adussa doozzati de'oosona.

Orttodoogise ammano keettaa karen daro asati de'oosona. Issoy puxaa ekkidi kariyaa pittiiddi de'ees. Ha keettaa huuphiyan masqqaleekka de'ees. Kare baggaara sa'an maatay aacidi de"iyaagee de'ees.

wolaytta wogaa maayuwa maayida macaassiya ba gediyankka qassi ginddiyaara xoqqu gi ekkiya meraykka qassi bootta gidiyo oyqqada issi kushiyankka qassi ba maayuwa oyqqa utaasu.

Keehippe lo"iyaa keettaa karen cima asati citan citan uttidosona. ha asati uttido sohuwaan keehippe adussa gdiyaa maata meray diyoo doozzay de'ees. ha doozzaa bollan bootta xompetti kaqetti uttidosona.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidda atumaagetura bullukuwa maayidda macagettura duriddi de'osonna.

Wolaytta wogaa maayuwaa hadiyaa mayida daro attuma asatinne apalaa gixxida cora macca asati de'oosona. ha asatuppe issi cima aaway tooraa ba hashshiyaan zemppissidi eqqiis.

Cora shonkooroti baggay ordde baggay biron dicciidi de'iyaa suuppa gidiyaageti de'oosona. maata ha shonkoorotu hayttauy qassi maata malatiyaa irxxa gidi uttida hayttay de'ees.

Maata merai de'iyo daro doozati de'oosona. ha doozatu biddon cora asati citan citan uttidosona. ha doozatu bollan qassi bootta xomppee yooyi aadhdhidi kaqqettidaagee poo'iiddi de'ees.

Salo malattiya kaame ogiyara biidde de'eea. Ha kaamiya matan issi macassiya zo'o zambbilliya oyqqdada dawussu.

Aakkida dembbaan biron mokkiidi de'iyaa badalay de'ees. ha badalaa meraykka maata mera. heezzu attuma asati eqqidi qassi ha badalata xeelliidi de'oosona.

Naa'u wodalatti eqqidosonna ettappe issoy zo'o shurabbiya maayin hankkoy qassi maatta mera maayuwa maayis. Etta matan doozzay de'ees.

Qaala giyoo quma keettaa karen piizzaanne bergere giyaa xuufee xafetti uttido pootoy kaqetti uttiis. ha quma keettaa karee peeruwaan direttiis.

Keehippe puulattidi lo'iya keetta giddon oyiddu asati de'oosona. Ha asati ubbayikka qassi meray issi mala bootta gidiyo shuraabiya maayidosona.

Yettanchchiyaa bullukkuwaa maayada ba kushiyan cenggurssaa aattiyaabaa oyqqada ba qooriyan masqaliyaa wottada yexxaydda de"awus. I miyyiyan qassi daro asati de'oosona.

cora asati ississa shiiqidi issi keehippe puulati uttidi lo''iyaa keettan uttidoosona. ha asata sintta baggara qassi naa''u attuma asati yaa uttidi luxissidi de'oosona.

Keehippe lo'idi puulatida keettan keettaa kaarappe duge yiidi wuygiya sa'a gakkiyaa magalashshoy de'ees. Ha magalashshuwaa meraykka salo meranne sa'ay qassi bootta.

Kuwaasiyaa kaa"iyaa asati issisaa shiiqidi eqqidosona. ha asati sintta baggara de'iyaageti bootta maayuwaa maayidosona. guyeera de'iyaati adil"e ciishsha meraa maayidosona.

Biron keexettiidi de'iyaa qorqqoro keettay urqqay cadettibenaagee de'ees. ha keettaa yuushshy qassi mittaaninne qarxxaan diretti uttiis.

coraa asati dumma dumma mittaa ayfeta bayzziidi de'oosna. ha sohuwan qassi santtay, donoynne kaarotee de'ees. qassi ha shammiyaara uttada ba kushiyan maxxa maxxa ekkaydda dawus.

maata malattiya dozati biron diciidi de'oosona. ha eti de'iyo sohuwan sintta bagaara dembbay de'ees. ha dembban iray simmido deelee shiiqi uttiis.

Bootta kaame eqqidaagappe sintta bagan seera naagissiyagetti hokkiddi xeelosonna. Ettappe guye bagan maatta meray de'iyo doozzatti de'ossonna.

Qooriyan wottiyoo alleequwa maccaasiya ba kushiyan wottada bessaydda de"awus. Ha I kushiyaappe guyye baggaara salo meray de"iyo oydee de'ees.